Abantwana besikolo bayakuthanda ukukwejisa ndawonye ,bexoxelana ngezimota ngophopayi kanye langabazali babo ukuba babathengele izipho bani ngensuku zabo zokuzalwa.

Abantwana abacinyane abangela bantu ababanakekelayo ezindlini. Bayathathwa behanjiswe lapho okugcinwa khona abantwana abahlukumezekileyo. Besebe qalisa ukufunda khonale.

Ababalisi abalothando bathatha abantwana babo babahambise endaweni eziluhlaza ukuze bayofunda besemthunzini nxa ilanga litshisa bayakujabulela lokhu abantwana.

Abantwana abancinyane bayakuthanda ukubambana lokusebenzela ndawonye. Uyabathola ekilasini bencedisana ukwenza umsebenzi njalo befunda ngendlela ebukekayo.

Sisekhaya sasivuka singabantwana sigeze siyenaba ecansini silindele ukunikwa ukudla. Kwakusiba yitiye kwesinye isikhathi kube ngamahewu. Singaqeda lapho sihamba siyegezisa izitsha zethu.

Abantwana abancinyane abangaba leminyaka emithathu loba iminyaka emine bayahanjiswa ezikolo kulezinsuku bayefunda ukubhala amabizo kanye lemibala eminengi etshiyeneyo eyezinto.

Abantwana abancinyane emakilasini bayakuthanda ukunaba phansi ecansini bexoxelana inganekwane, bephinde badlale ndawonye bemelele ababalisi ukuthi baphenduke.

Abantwana bayathanda ukuhlala phansi banabe balalele inganekwane abayabe bezixoxelwa ngabantu abadala, kungaba ngugogo , kungaba ngubabakazi kungaba ngumama.

Abantwana besikolo bayajabulela ikhefu ukuze bayedlala emjingweni. Bayabe betshintshana, bebambelele, bekholisa ukudlala nxa ithuba selifikile.

Ezikolo zabasakhulayo kuba lemifanekiso emidulini encedisa ukuthi babambe konke abakufundiswayo ngendlela engcono bengalibali njalo bengakhohlwa nxa sebephume emaklasini.

Izikolo ezinengi zilomduli omnyama, lowo mduli usetshenziswa ngababalisi nxa befundisa. Bayabhala kuwo abantwana abafundayo besebethatha ingwalo zabo, baqale labo ukubhala.

Ababalisi bejayele ukuloba emdulwini omnyama besebenzisa okumhlophe ukuze abantwana benelise ukubala babhale ezingwalweni zabo besebepasa imihloliso.

Uhulumende wakhe isikolo esitsha esilamafasitela amakhulu ukuze kuhlale kulomoya owaneleyo phakathi abantwana bengatshi loba ukuthelelana imikhuhlane yokukhwehlela ngesikhathi sobusika.

Ezikolo sokulohlelo lokupheka ukuze abafundi bengabulawa yindlala . Bakhona abantu abalothando abahambisa ukudla okugoqela impuphu lesitshebo ukuze abafundi badle.

Isikolo ngesikolo kufanele sibe lesambuzi, ukuze abantwana abaphathekileyo bahambe bayethola ukukhululeka esambuzini. Isambuzi sibangesabafana esinye sibe ngesamankazana.

Ezikolo zabantwana abancinyane kwandise ukufakwa imifanekiso etshengisela imikhuhlane eyehlukileyo ukuze babekwazi bakubone ukuthi kutshoni nxa omunye esegula lokuthi benzenjani.

Kukomdlalo esakhula siwudlala okuthiwa nguwozangena ungene, abantwana bamanje bayawuthanda lumdlalo. Uyabalibazisa ngesikhathi sekhefu lanxa sebetshayisa esikolweni.

Endaweni zokufunda, kubakhona imfanekiso lezithombe, etshengisela ukuthi imizimba yabantu iminjani, ukuze kuzwisisekengcono ukuba lesisitho sitholakala ngaphi lesi isitho sitholakale njalo ngaphi

Izacuthe abanye abantu bazibiza ngokuthi yizimumumu, kodwa asonto elungileyo yonaleyi. Lanxa kunjalo kumele bathole ukwamukelwa ngumphakathi, baphile kuhle labantu, bagcinwe kuhle ngabantu ukuze bazwakale nxa bekhuluma.

Ababalisi bezikolo zesigabeni sethu bajayele ukuthatha izithombe batshengise abazali ukuswelakala kwamatafula lezitulo ukuze bakhiphe imali kuthengwe okunye okokungezelela.

Uhulumende uyakuqakathekisa ukuthabantwana abancinyane bahambe esikolo bayefunda kusukisela ebuncaneni babo, ngalokho izikolo ezinengi sezakhiwe emazweni aseAfrica.

Amafasitela avulekile eklasini yabantwana besikolo abasemfundweni engaphansi engaba iphakathi kuka giredi wani lo giredi seveni, kulamatafula amathathu alezinto zokusebenzisa, lezo zinto zisetshenziswa ngabantwana besikolo ekufundeni kwabo.

Abantwana abafani labantu abadala ekuncitshaneni. Uyabathola ngesikhathi sekhefu bedlala ndawonye besidla ukudla okufanayo. Ongela mphako uyacela komunye anikwe, laye adle anathe amanzi asuthe.

Isamu ziphica abantu abanengi njalo bahlala besiyaziphinda umuntu eseke wafika ezingeni eliphezulu kodwa zimlahlise abe esebuyela ebhentshini.

Izindlu zokufundela ezabantwana abancinyane kumele zibe leminyango evaleka kalula ukuze kungangeni umoya ngesikhathi sebusika.

Kulezinsuku obhudi labo sisi basebenzisana ndawonye enhlelweni ezehlukileyo kungaba sekufundeleni into zamagetsi bayabe bexoxa besebenza ukuze kuphumelele abayabe bekwenza.

Umongameli welizwe uzwakale esithi ufisa ukunika izikolo imitshina yonke efunakalayo ukuze abantwana bathuthuke ezifundweni, babelusizo esigabeni ilizwe lonke beselisiba lihle abantwaba sebefundile.

Kulula ukuchasisa udaba nxa kulemifanekiso etshengiselayo udaba lwakhona esigxingini ezindlini zokufundela, yikho osekusenziwa ngababalisi abakhiliphileyo

Ukufunda kwalezi insuku sokuqalisa umntwana esesemncinyane eleminyaka emithathu loba emine. Uyahamba ayetshiywa ebabalisini abazamfundisa ukubhala ibizo lakhe kanye lokubala inombolo.

Ubaba ongizalayo waysebenza enkampanini epheka isamende, kwakulensimbi ezinengi ababezilungisa ngaleso sizatho kwakulomthetho wokuthi bonke bagqoke ingowane ezokuzivikela ezimhlophe.

Ukufundela ukupheka kuqakathekile kulezi insuku ngokwanda kwama hotela kanye lendawo zokuzijabulisa amantombazane lamajaha kulezi insuku ayakhuthazelwa ukuhamba ayefundela ukupheka ukuze baqhatshwe.

Abafundi abaqeqesha kwezolwazi bandise ukungena ezindlini ezilemtshina eyehlukileyo, leyomtshina iyabancedisa abantwana besikolo ukuthi bafunde into ezinengi ezithile ezitshiyeneyo.

Ojaha labosisi bayafundela imsebenzi emnengi kanye leyezandla eyokukhanda insimbi lokubaza. Lokhu kulusizo kakhulu esigabeni ngoba abantu basuke bathole okokwenza.

Abafana lamankazana bayakhuthazelwa ukuthi bahambe ezikolo bayefunda, bafundele imisebenzi yezandla egoqela ukulungisa into zamagetsi, ukunusela lokupheka imithi.

Amaphilisi kanye lemithi yesibhedlela nxa isithe yalungiswa, kuqakatheke kakhulu ukuthi babone ukuba phandle kwembodlela kubhalwe into eziqondileyo na ngoba sekunganikezwa umuntu umuthi ongayisiwo.

Ezikolweni abafundi abangamajaha labangamantombazana, bayanikwa ithuba lokuhamba besiyopheka imithi, ukuze bejwayele lalapho sebefundela umsebenzi bakwanise.

Umuntu olijaha uyakhuthazelwa ukuba aye esikolo ayefundela imisebenzi yezandla. Lokhu kugoqela umsebenzi wokununsela, kanye lokulungisa amagetsi, ukuze athole ukuphila.

Izikolo zabo mongikazi labo dokotela kuyatholakala izithombe ezisetshenziswayo ukufanekisa umzimba womuntu ,okuyabe kufanele zitshengise ukuthi kuyelatshwani.

Abantwana besikolo lababalisi babo bejayele ukuvakatshela indawo zokuzijabulisa lezo ndawo ziyabe zilezithombe kanye lezinto ezibukekayo ezikhanga amehlo bahambe bayejabula.

Ababalisi emakilasini bajayele ukufundisa bebuza imibuzo ukuze babona nxa abantwana bezwisisa. Umntwana engaqanjwa uyasukuma akhulume akucabangelayo.

Abantwanabesikolo sebekuqakathekisa ukufundela imisebenzi yezandla ngoba imisebenzi iyahlupha ukuthola nxa sebeqedile ukufunda. Lokhu kugoqela ukufundela ukuthunga kanye lokubaza.

Ezikolo akufundiswa amabala kuphela. Kubalesikhathi ababalisi abathatha khona abafana lamankazana bayebatshengisa umsebenzi wezandla babakhuthazele ukuthi abakufundayo bakwenze kubonakale ukuthi bakubambile yini.

Amajaha asakhulayo asezikolweni ayafundela imisebenzi yokulungisa amanzi. Bayahamba bayekhangela izinsimbi ezidonsa amanzi bafunde ngazo.

Amajaha athanda ukuzithuthukisa ngemfundo ayahamba ayofundela ukulungisa amagetsi. Lokhu kuyinto ebalulekileyo ezinsukwini zalamuhla ngoba kusebenza amagetsi endaweni ezinengi.

Ulwazi solwandile kanye labafundi sebesebenzisa ulwazi olunengi abalubona ezigxingini lokhu kuyabancedisa kakhulu ukuthi bapase baphumelele ezifundweni zabo.

Abazali bami bathi labo kudala babehamba bayebukela amabhayisikopo, ayetshengisa ingoma zabelungu kanye lenganekwane ezimnandi okwamagama. Bayazikhumbula lezonsuku zabo.

Izikolo zikahulumende ikakhulu ezilabafundi abambalwa zejayele ukuba lemhlangano eyenziwa ekuseni loba ntambama ukuze abafundi bahlangane, bahlomisane njalo befundiswa ngababalisi ngokokuphilisana lokwenzakala esigabeni.

Izakhiwo zabantwana abancinyane abafunda ezikolo ziqakathekile. Uhulumende uhlala egcizelela indaba yokuthi izakhiwo kumele zanele.

Amajaha lamantombazana balezipho ezehlukeneyo lanxa befunda esikolweni esisodwa ,ngakho ke kuyakhuthazelwa ukubana lo olesipho sokudlala ibhola abuye azodlalela isikolo.

Ngesikhathi sobusika abantwana bayagqoka amajesi besiya esikolo ukuze bengagodoli. Ngesikhathi leso bayahamba bayefundela imisebenzi eminengi egoqela ukuthunga impahla ezikhudumalayo.

Abafundi bayakhuthazelwa ukudlala imidlalo eyehlukileyo lokhu kuyayiqinisa imzimba njalo kuyancedisa ukuthi bapase nxa sebebala kanye lalapho sebethatha imhloliso.

Abaphathi bezikolo bayathanda ukubiza abantwana abafundayo okugoqela abafana lamankazana ukuze babuye bazokuzwa izimemezelo zonke ezikhona, bakhuthazelewe lokuziphatha.

Izikolo zamanye amazwe ziyafundisa ubuntu kakhulu ebantwaneni abangamankazana. Uthola begqoka izigqoko ezinde ezivala amadolo, ezibancedisayo lanxa behlezi ukuze kungakhanyi amathanga abo ngaphakathi.

Abantwana beskolo okugoqela amankazana labafana bayakhuthazelwa ukubana nxa sebetshayisile sebephindela emuva emakhaya bahambe bengamaqembu, lokhu kuyabavikela ekulimaleni lasekulahlekeni.

Uhulumende uyakujabulela ukuthuthukisa intsha ngokwakha izikolo ezinengi ukuze abantu bahambe bayefunda, abazali labo bajabule nxa abantwana sebelezikolo abafunda kizo.

Endlini zokufundela ezibizwa ngokuthi ngama klasi, kwandise ukuba lababalisi ababhala emdulini isamu ukuze abantwana nxa befunda, batsho ukuthi bafunde okunganani.

Abantwana balezipho ngezipho ezehlukeneyo lanxa besezikolweni ezifananayo. Abanye banikwe emabhukwini ukupasa. Abanye banikwe kwezemidlalo ukuthi badlale baphumelele.

Kulohlelo luka hulumende olugoqela izikolo lezibhedlela ngosuku lwakuqala olwenyanga entsha. Bayathi abantu bephume beyodobha amaphepha ukuze indawo ihlale ihlanzekile.

Amapholisa labantu abakhangela ngezenhlalakahle lokuphilisana kuhle bajayele ukuba lemikhankaso ezikolo zabafundi abasezingeni eliphezulu ukuze kufundiswe mayelana ngendaba zokuzinakekela lokukhangela indawo.

Kulomunye ujaha ozibiza ngokuthi ngumnunzana wasemaplazini engijayele ukumbona kubomabona kude. Lowu jaha uyathanda ukufundisa intsha mayelana lokuziphatha kanye lokuzinakekela.

Abantu abalesipho sokubaza bayabizwa yizikolo besiyalungisa izitulo lamatafula ukuze abafundi bathole indawo zokuhlala nxa sebefunda emaklasini abo

Abantwana besikolo bayandise ukukhethana ngobungane, amankazana adlale wodwa , ahlekisane, adle wonke labafana benze okunjalo ukuze bengaxhwali.

Esontweni engikhonza khona esabatheni kulengwalo ezinengi ezithengiswayo ezilemfundiso ezinengi eziphilisayo ,eziqinisayo njalo ezikhuthazela ukudla kuhle.

Emalokitshini akoBulawayo kulabantwana abanengi abasesigabeni sokufunda, ngenxa yokuswelakala kwezakhiwo ezaneleyo, benza bentshintshana abantwana. Abanye bafundele phakathi kwekilasi abanye bahambe bayefundela emthunzini.

Inganekwane zilokubhalwa lazo emabhukwini agcinwe endlini yokufundela ukuze loba ngubani oyabe elesizungu ehambe eyezibalela ajabule ahleke aze aphume inyembezi.

Abantwana besikolweni balethuba lokutshengiswa lokufundiswa ukulima. Ngokuthi bafike egangeni babone umhlabathi besebehlela izilimo ezingahlanyelwa.

Abafana lamankazana abafunda esikolo esifananayo bagqoka impahla ezithengwa endaweni eyodwa ezihambelanayo.

Ezikolo kubalabafana lamankazana afundela ukudlala ibhola ,bayabe beliqaga ngengalo okwemizuzu eyabe ibhalwe phansi kuze kuyephela.

Isikolo ngeskolo esilabaqeqetshi abasezingeni eliphezulu kufanele sibe lezingwalo ezinengi ezokuncedisa abafundi ukuthi bathole ulwazi lonke abaludingayo.

Ezikolweni zabantwana abafunda okwezinga eliphezulu kutholakala imibheda eyabe ingeyokuthi lapho sebediniwe bahambe bayophumula ezindlini zabo. Kuyatholakala amajaha amabili esebenzisa indlu eyodwa.

Ngikhumbula ngisasesikolo emnyakeni elitshumi edlulileyo sasijayele ukuhamba labangane bami eklasini sifike sibuke sibuke sibesesihlala phansi sibala. Ngiyazikhumbula lezo nsuku.

Ngokomthetho izikolo zonke kumele zibe lengwalo ezaneleyo kanye lendlu eyakhiweyo efana leclass ukuthi ofisa ukubala, ofisa ukuzilibazisa athole indawo ethuleyo angahlala khona abale.

Amantombazane lamajaha abafisa ukuqeqetsha lokuzithuthukisa empilweni bayahamba ezikolo bayohlala khona befundela imisebenzi eyehlukeneyo, bayathwala izingubo kanye lempahla zokuntshintsha.

Ezikolo ezinengi kubakhona indlu yokuthi abantu bahambe bayohlala bathule bathole ingwalo babale, babhale balungiselele kanye lemhloliso.

Nxa kulabantu bentathelizindaba kuyejayelekile ukuthi kube kulabantu abalezikhundla eziphezulu kuyenaleyo indawo abayebebefuna ukuzwisisa, bebona bebuza abantu ukuthi bazizwa njani.

Abantu ngokukhula ngokukhula bayabe belokhe bephakama emfundweni besehamba ezikolweni zokuqeqetsha bafike bafunde into ezinengi ezitshiyeneyo ezemsebenzi yabo.

Ezikolo ezilaba qeqetshi abafundela imsebenzi ezingeni eliphezulu, kujayeleke ukubonakala osisi abazothileyo abagqoka kuhle kanye lamajaha aziphetheyo angaphombu kugcwala indawo yonke loba ukunatha izidakamizwa.

Ngenxa yokwanda kolwazi oselukhona emhlabeni wonke jikelele. Ababalisi kanye lendawo zokufundela bayadinga imitshina embalwa eqakathekileyo eyokuthi ukufunda kubelula kusetshenziswa izigxingi.

Izikolo ezilabafundi abaqeqetsha okusezingeni eliphezulu abafundela imisebenzi ziba lendawo zokuhlala ezilemibheda lamakhabothi ukuze bafake impahla zabo bahlale lapho.

Umphathi wesibhedlela ubalehofisi yakhe ,lapho atholakala khona. Ama hofisi anjalo ayahlonitshwa abantu abaphombu kuhamba khona ngale ngoba kuyazila ukuphongu kunquma ehofisini yomphathi.

Ezikolo zabaqeqetshi abafundela imisebenzi kuyatholakala izitulo ezinengi lamatafula okulobela incwadi zabo ukuze bapase.

Ezikolweni zemfundo ephakemeyo abadala abakhonapho kanye lentsha bathenga ukudla kwabo insuku ngensuku bejayele ukuthenga ukudla okumandi bezikhethela ukuthi bafuna ukudlani.

Nxa abantwana sebethe baqeqetsha bafunda okwethuba elide elingakwana iminyaka emine. Bayahanjiswa ekilasini elezitulo lama tafula. Bahlale bathathe imhloliso yokucina, besebethola izithupha zomsebenzi.

Ngokwanda kobugebengu abantu abalezitolo lezindlu ezilempahala ezidulayo bayandise ukudinga omabonakude abafakwa emdulini abatshengisa yonke into eyenzakalayo lanxa bengekho.

Obaba lamajaha abafisa ukuzithuthukisa empilweni kanye lokuphakama emsebenzini bandise ukuhamba ezikolo ezingaphezulu ukuthi bayethola ukufundiswa imsebenzi yezandla kanye lokusebenzisa imtshina efana lama khompiyutha.

Izikolo zabaqeqetshi abasezingeni eliphezulu, zibalendawo zokuphumula ezilemthunzi kanye lotshani obuluhlaza ukuze abantu nxa bengadinwa bahambe bayekwejisa khonalapho.

Umuntu ofisa ukuqeqetsha kwezemfundo ephakemeyo uyasuka ngakibo lempahla zakhe kugoqela lengubo ahambe esikolo sabantu abasezingeni eliphezulu ayehlala khonale afunde.

Abafundi ezikolo zokuqeqetsha ezisezingeni eliphezulu bayadinwa okwamagama ngezifundo, ubathole sebephongulahla izicathulo emnyango bangene bahle bajumeke ngobuthongo.

Amajaha lezintombi abathanda ukuqeqetsha kwezemfundo, bayahamba ezikolo zemfundo ephezulu bayefundela imsebenzi ukuze bebuye emphakathini basebenze.

Izifundiswa eziqeqetshayo ezikolo zabantu abadala zibalethuba lokuhamba ziyebona indawo zokusebenzela ezigoqela indawo ezilamagetsi.

Izindlu zokufundelwa ziyapendwa ukuze abantwana bafunde endaweni ezihlanzekileyo ezilombala okhanyayo, besokusithi nxa sokuqediwe ukupendwa kuyathathwa into ziyelahlwa ezingasabenziyo.

Ezikolo zabaqeqetshi abafundela imisebenzi abasezingeni eliphezulu kuyaba lendawo zokuzijabulisa lokuzilibazisa ezigoqela imidlalo yebhola.

Ezikolo zemfundo ephakameyo, abantu bayahamba ukuyabala emaklasini loba kusebusuku, basebenzise izibane ezikhanyisa emdulwini ukuze babone.

Ngesikhathi sobusika ikakhulu kubontulikazi lanxa izulu lisina kwejayelekile ukuthi kuyabe sekumnyama emaklasini okufunda besesilayitha izibane ukuze kukhanye.

Ezikolweni zabafundi abasezingeni eliphezulu abaqeqetshayo kwezempilakahle loba kwezokuphilisana kwejayelekile ukutholakala amatafula lezitulo okunengi ukuze bahlale bakwane.

Ezikolo zemfundo ephakemeyo obaba labomama kugoqela lamajaha lentombi bayahamba bayefundela imisebenzi eminengi etshiyeneyo behlangene ndawonye.

Nxa izikolo zingekela ukufaka imfanekiso lamabhakane etshengisela amabizo azo, abantu bengatshona belahlekile bethuzana bedinga indawo .Ngiyabonga uHulumende ngokukhuthazela ukuthi abantu bafake amabhakane.

Abogatsha lwezemfundo babalethuba lokubiza abafundi ezindlini zokuhlola imikhuhlane eyehlukeneyo. Lokhu kusenziwa ukuze kuqinise ulwazi lwabafundi.

Ezikolo zabaqeqetshi abasezingeni eliphezulu, kuba lezakhiwo ezilezitezi ukuze abantu abanengi bakwanise ukufunda kuleyondawo. Siyabonga abasakhela lezi zakhiwo.

Ngokwanda kolwazi, abantu sebehamba ezikolweni bayoqeqetsha bathole ukufunda okusezingeni eliphezulu. Lokhu kufunda besekubancedisa ukuthi bathole imisebenzi ebhadalayo.

Ezikolo zemfundo ephakemeyo kujayele ukulotshwa kunanyathiselwe emdulwini ukuthi izifundo zihanjiswa njani. Lokhu kuyancedisa ekuhleleni umsebenzi.